Omutsigazi akwatsire ebyenyanja bibiri omu ngaro nagaanira na mugyenzi we ayanikire ebyenyanja aha katandaaro ebindi abisitire aha musito ariyo nagyezaho okubyanika aha mushana

Omushaija ashutami omuri bomaga erikutukura ariho nagyezaho kugitembesa aha motoka ntahi yaayo omushaija ayemereire aha rubaju nagyezaho kumuragirira yaaba Ari aha madaara agahikire

Abaana b'eishomero omu yunifoomu nibaruga ahaishomero omwe ahekire baaga, endiijo naatsindika egaari nibagyenda nibazaana omu muhanda

Omukazi ayekomire ekitengye aha mutwe aine obukwanzi omu ngaro ahekire omwana omu mugongo agwejegyeire afukami omwihamba aine eki arikwiha aha nsi.

Omukazi ajwire yunifomu y'eirwaro n'ekikoti kyembeho ajwire na masiki aha maisho naha munwa akwatsire akakopo ka chayi omu ngaro ayemereire omu motoka.

Obwana bushatu kamwe kakoojo kakwatsire omupiira omu mukono gwako gwa buryo enyuma yabwo hariyo enju eyombekiise amadinda bushemereirwe burikuzaana omupiira burikuruga kuzaana omupiira bukutaaha

Obukofiira bw'abasiramu obutembekyereine omu rangi zitarikushushana abaingi ezi barikweta entarabusi.

Abakazi baingi bahekyire abaana omu migongo. Bajwire enkwanzi aha mutwe n'omu maraka. Bajwire n'emyenda etagukire omu mugoongo. Bashemerirwe ba kusheka.

Oruguuto orutaire koraansi rurimu koona mpango rurikwetoroora ahansi y'orushozi rurikwetorora n'amaju g'abantu hariho emiti mihango ebyirwe omu rubaju rw'omuhanda aha rushozi erikureebeka kuba eri emiti ya karutuusi erikuhwera omu kukuma eby'obuhangwa

Omutsigazi ayemereire omu maisho g'emotooka y'eby'oburambuzi ajwaire kamera omu maraka naayeteeza ekishuushani omu paaka ei bakurindiramu ebikooko by'oburambuzi.

Abaana b'ishomeero bari aha nayikondo nibanywa amaizi omwe nanamba engaro ondijo ariho nanywa amaizi

Abashaija babiri bashitami omu maisho g'eduuka . Omwe ariyo nayimata esimu ye, ondiijo ariyo nareeba abahinguzi. Bombi bashutami omu maisho g'eduuka erikuguza ebyamashanyarazi n'ebintu bya karimagezi.